Iyo uriko uraca mu kayira karimwo ishamba, hakaba harimwo n'ibiti birebire bisaba ko uza uraraba hirya no hino, ukaraba no hejuru kugira ntihagire inzoka ishobora kukurya utayibonye canke ntihagire ikindi gikoko kigukanga giturumbuka, ugasanga uragize ingorane.

Ikinga ni igikoresho co kwiyunguruza, abantu benshi bafata yuko ari igikoresho co kwiyunguruza giciriritse ariko biramaze kugaragara yuko ari igikoresho gifasha imiryango myinshi igashobora kuronka ico irara ifunguye ndetse bakaronka n'utundi tuntu bikemuza kubera ico gikoresho nyene.

Igitegwa c'ikigazi gitegwa mu bice bishushe, mu Burundi igitegwa c'ikigazi ugisanga mu bice vy'imbo, ibice vya kumoso kuko ariho hari ubushuhe ico gitegwa gishobora kumererwa neza, hanyuma bakagikoramwo amavuta ameze neza cane.

Abajejwe amagara y'abantu bama vasigurira abantu uko itabi atari ryiza Kumagara y'abantu kirabujijwe yuko itabi umuntu arinywa aritumurira k'ubantu bari hampande yiwe canke akaritumurira ahantu hakoraniye abantu benshi.

Kirazira gukoresha umuti utazi ingene bawukoresha kuko ushobora kuguteza ibibazo vy'ubuzima ugasanga aho kukuvura ahubwo uguteje ibibazo vyinshi gusumba kuko wawukoresheje muburyo utazi ugasanga ufise vyinshi wononye mu mubiri wawe

Mukurima kijambere utegerezwa gukurikiza amabwirizwa uba wahawe n'abahinga muvy'indimo ,n'ifumbire ntukoresha iyariyo yose ugomvye ntaho nyene mukuyimenya ukabanza ukayitura abahinga b'indimo.

Abantu benshi barafungura inyama z'ibikoko ariko inyama z'ibikoko ziri mu bwoko butandukanye nk'akarorero hariho inyama z'ubwoko butukura n' inyama z'ubwoko bwera, amafi ari mu bwoko bw'ibikoka bifise inyama zera.

Kuva kera abantu bari baziyuko amafi ari ibikoko usanga munzuzi imana yiremeye gusa, ariko kubera ubuhinga , ubumenyi nubukerebutsi bwabantu , basanze amafi ushobora kuyitungira ukayatera murugo iwawe akaza neza atakibazo nakimwe.

Abarimyi bararima ubwoko bw'ibiterwa bitandukanye, abarimyi benshi usanga bijukira kurima ibiterwa mbumbarugo nsanganyagaburo n'ibindi. Si kenshi uzosanga abarimyi bibuka gushira mu mirima yabo ibiti vyi vyamwa.

Imikerera imeze nk'ibiharage vyasoromwe bitarera ariko itekwa nk'imboga igatekwa m'ubirayi m'ubitoki canke ibindi bindi biterwa mbumbarugo w'ashimye gutunganya uwo munsi, Imikerera iraryosha irya aho usannga irya zimeze neza cane.

Mbega ubworozi bw'inkoko bwokuvana mu bukene bukagushikina k'urugero rw'abantu bifise? Ego cane! bisaba yuko uzororana ubuhinga, ukegera abavyize neza, bakakwereka ingene inkoko zororwa, kuko inkoko nazo ziri ubwoko butandukanye, hari izitanga inyama hakaba izitanga n'amagi.

Umuhinga w’umurimyi yarimye umurima uteye igomwe w’imyumbati abajejwe intwaro barawushima baza kuwugendera barashimira umuhinga wu murimyi bongera batera intege abandi barimyi ku gira bamwigane bamere nkawe batere imbere barime imirima myiza nki yuyu mu hinga yashoboye ku twereka.

Kurima biraruhisha bikakubiza kuya, ariko nta co biba bitwaye, kuko akuya uri kurabira uzokihanagura uhejeje gusarura, kuko ivyo ubabe ararimye urabifungura binduka bitwara kw'isoko hanyuma bakaguha amafaranga ukikenuza mu ngorane zawe.

Ivyamwa vy'amatunda ni ivyamwa vyiza cane ku magara y'abana. Abavyeyi bahamagariwe kwama baha abana babo ivyamwa vy'amatunda kuko bifise akamaro ntangere ku buzima bw'abana babo. Ndetse n'abakuze bahamagariwe kuvyihereza kuko nabo bakeneye kugira amagara meza.

Abantu iyo bishize hamwe bakagira ishirahamwe birabafasha cane mu kwiteza imbere, kuko barahanahana ivyiyunviro mu migambi yabo imigambi yabo igatera ija imbere kandi ugasanga igikorwa cabo ari igikorwa kimeze neza cane gishimwa na benshi.

Igiterwa c'amavoka n'igiterwa cijukiwe cane n'abarimyi benshi kuko n'igiterwa kironderwa n'abarimyi benshi kuko kivamwo ibintu vyinshi, kiravamwo amavuta yo kwisiga, kikavamwo amavuta yo gufungura ndetse kikavamwo n'ibindi bikoresho bitandukanye Abantu bama bakenera m'ubuzima bwamisi yose.

Ikigori gitotahaye kirabereye ijisho kikaryohera uwugifungura cokeje canke gitetse kikaba gifise akamaro ntangere kumagara y' umuntu akuze canke umwana, dukangurira abavyeyi kwama baha ifu y' ibigori abana babo.

Kurima no gusarura n'ibikorwa bisaba ko mukora mu kibiri kuko iyo ubikoze urumwe ura rambirwa Kuko Ubona umengo ikivi ntikiva Aho kiri bisaba ko mukora ikibiri kugira mugire umwete n'ubwira hanyuma mushobore gukora hanini m'umwanya muto.

Ibiyoba ni infungurwa abantu benshi bakunda cane kw'isi yose, kuko ibiyoba babikoresha mu buryo butandukanye, hariho ababifungura babikaranze abandi bakabifungura babitetse abandi bakabifungura bimeze nk'ifu, hariho nabandi babihingura bakabikora mu buryo bwa kijambere.

Iyo wimbuy'ibigori vyinshi mu kubibika bisaba ubuhinga , kugira ivyo bigori ntivyononekare canke ngo biribwe n'udukoko ngo bibunrwe .Ibigori rero mu kubibika navyo nyene iyo utabishoboye urabaza abafundi b'indimo bakakwereka uburyo bwiza bwo kubibika kugira ntivyononekare.

Ibiyoba ni imfungurwa zimeze neza cane abantu bakunda, zifise akamaro kadasanzwe kumagara y'abantu. Ibiyoba abantu babifungura mu buryo butandukanye, kuko hari ababifungura babikaranze abandi bakabifungura babitetse. Hari ababifungura mu buryo bw'amavuta, n'abandi babifungura mu bundi buryo kuko bifise akamaro ntangere ku buzima bw'umuntu.

S'abantu benshi bari bazi yuko inkwavu zorogwa mu mazu zikabana n'abantu. Abantu benshi baribazi yuko inkwavu ziba mu mashamba zigahigwa buhongo, ariko ubu inkwavu nyinshi zirorogwa zikabana n'abantu bakazorora ndetse bakazikuramwo n'amafaranga.

Aborozi b'ingurube bavuga yuko ingurube zisaba kw'itabwaho ariko nazo zigarukana amahera wakoresheje mukuzorora hakiri kare, kuko zigwira cane kandi zikagwira m'uburyo bunyaruka.

Ibikoko bibiri vyiza cane , nyina n’umwana waco bitunzwe n’amababi yo hejuru ku biti , bituma ishamba riberwa , ishamba rikagira ingezi nyinshi , ingenzi zigatuma iryo shamba rigira ico ryinjiriza igihugu ishamba ririmwo.

Ibikoko vyo mwishamba nk'inkende, inguge abantu beshi barabikunda kuko bishaka kwitwara nk'abantu ivyo rero bituma aho biherereye abantu bahagendera cane ,Ingenzi zikaba nyishi hanyuma igihugu naco kiboneraho kwinjiza amafaranga yagaciro meshi

Inkende n'inkoto n'ibikoko usanga vyiraramiye k'ubiti ataco vyinona wokwibaza ko bihava bikoroka ariko vyovyo bifise ubuhinga n'ubukerebutsi bituma vyibera ku biti neza ata ngorane nimwe bifise kuko usanga bibasha gusimba no gutaragurika atangorane.

Inkoto n’ibikoko biba mw’ishamba , ibikoko abantu basanzwe bakunda cane Kuko hari ibintu inkoto zigira ugasanga zishaka kwigana umuntu zikoresheje amaboko ndetse n’iyo zishatse gufungura zikoresha amaboko ukamengo n’umuntu ariko arafungura.